Vana vadodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga, vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvikora zve ana adodori kona yoyo vanenge veyitofunda, veyipuwa chikafu, veyifunda veyitamba nekunyora mazina awo.

Vana vadori dori vasati vatanga fundo yeana ekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvikora zvavo zvefundo yeana adori dori. Kona iyoyo vanenge veyifunda, veyitamba, veifundiswa kubhara mabizo avo.

Vakuru vezvikora vanokurudzirirwa kakurutu kuti vanasirise zvigaro nematebura akahlamburika yaamho, kuti ana echikora agare nekubharira paro pakahlamburika vari kuzvikora kwawoyo.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vafundire kutamba neamweni zvakanaka vasikatambi chikudo nezvekuchayana chayana.

Vafundi vefundo yekutanga, vanokurudzirwa maningi kuti vataurire afundisi awo kuti anasirise mathebhura nezvigaro zvakahlamburika. Kuti vafundi, vabharire paro pakati moryo.

Vana vechikora vefundo yekutanga vanofunda maningi nekuningira vafundisi vanokurudzirwa kuti vabhare mifananidzo veinamira kumadziro kuitira kuti ana echikora aningire eifunda.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvawozvo kuitire kuti ramangwani raworibaajeke nekunasirika kwemene.

Vafundi ve fundo yekutanga vano kurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana mai nana baba avo nema gwada echikora akanaka ano dziya kuti vafunde ei dakara ramangwani rei nasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vabagwinyisire yambo ngekutsamwirira kwemene pazvifundo zvawozvo kuitira kuti pavanenge veikura vanokurawo vakwangwara muzvikora pfungwa dzakati mboryo.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora ngeabereki vawo votengerwazve magwada echikora kuti vafunde zvakanaka veidakara.

Vafundi ve fundo yekutanga neve fundo ye chipiri vanofanira kufundiswa zvifundo zve sainzi nezvema svomhu kuto vazoitawo madhokodheya nana mukoti ra mangwani ravo ne ndaramo yei nasirika.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire ngezvifundo zvawo. Vanokurudzirwazve kuti vafundisi vavo vavanasirire zviro zvekuti vanofunda vakaningira, remangwani reinasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi nekuningira vafundisi vanofanira kunasira mipikicha yakanamirwa kumadziro. Kuti ana echikora aningire eifunda ramangwani ravo reinasirika.

Vantu vanokurudzirwa maningi kukoshesa fundo yekutanga nekuti fundo yekutanga ndiyo inoita kuti mwana akure akangwara aazoneseki ngefundo yechipiri neye padera dera.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vabagwinyisire nekutsamwirira kwemene pazvifundo zvawo kunyanya zvifundo zvenyara zvakaita sekubhara mifananidzo.

Pazvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera. Vafundi vanokurudzirwa kuti vaziye chihambire vasiyane nezvekuvhevhana kona iyoyo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo veishandisa makombiyuta kutsvaga fundo padandemutande.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire kwemene nezvifundo zvavozvo vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora ahlamburuka .

Kuzvikora yefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavozvo kuitira kuti ramangwani ravoro ringe rakabanasirika yamho rakajeka reipenya.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire nezvifundo zvenyara. Zvakaita sekunasira magetsi kunasira pombi dzemvura zvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga, vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire maningi kuverenga mabhuku kuzvikora kwawoyo kuti ramangwani rawo rinasirike kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa yambo kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana Mai nana baba avo nemagwada echikora akahlamburuka kwemene kuti vafunde veidakara kwemene.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo. Kuita kuti ramangwani rinasirike nendaramo ibajeke.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvesayenzi nezvifundo zvenyara zvakaitwa sekunasira simbi kutsetsa simbi zvakadaroko.

Zvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yambo kuti vabagwinyisire kwemene ngefundo dzawodzo kuitira kuti ramangwani ribahlamburuke nekujeka yambo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora ngeabereki. Nemagwada echikora akahlamburika yaamho kuti vafunde veidakara.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri akuru ezvikora anokurudzirwa kakurutu anasire ndau dzezvikora dzibaange dzAkanaka matebura nezvigaro zvibaange zvirimwo.

Vafundi vefundo yechipiri vano kurudzirwa kakurutu kuti vange vari vanhu vanodakarira maningi zvikora zvavo veibaa ashanda ngesimba kunasira ramangwani rawo.

Vafundi vefundo yepadera dera nevafundi vefunfo yechipiri nevekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavo, vabagwinyisire yamo, ngezvifundi zvawo zveramangwana riyinasirwa.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo zvenyara zvakaita sekupishira simbi, kusona madhende ,kugadzira motikari dzinenge dzafa zvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada akahlamburika yaamho kuti vabaafunde veidakara variyo kuzvikora kwavoyo ramangwani reyinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine ndau dzinogara mabhuku akawanda. Kona iyoyo ana echikora anenge eienda koerenga nekunokora fundo ikweyo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire ngezvifundo zvavo kuitire kuti ramangwana ravo ribaasirike yaamho upenyu hubaajeke ngendaramo.

Muzvikora zvefundo yechipiri ,vakuru vezvikora vanokurudzirwa maningi kuti vanasire matebura nezvigaro kuti ana echikora abharire pakahlamburuika kwemene veyi funda veyi dakara.

Vakuru ve zvikora zvefundo ye chipiri vano kurudzirwa maningi kuti vaake ruzhowa rwaka komberedza zvikora zvavozvo kuti ana echikora asa tiza eyi enda koita mu siyaizwa kubanze.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti kuzvikora kwawoyo kunge kuine matebura nezvigaro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuti vabharire pakamoryoka.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti ana echikoro anofana kudzidziswa ngezvemitombo yoo eifundiswa zvee ngezve zvirwere zvepa bonde kuti vakure veiziva zviro zvoo vasazobatwawo ngematenda ayo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vatenge hembe dzechikora dzakanaka dzakafanana veshe kuti vafunde pamwepo veidakara.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yambo nekubatsamwirira kwemene pazvifundo zvavanenge veiita zvona izvozvo.

Muzvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakaiswa ruzhowa rwakakomberedza chikora cho kuita kuti ana echikora asatiza eienda koita misiyaizwa kubanzi sekobhema mbanje.

Kuzvikoro zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwe yaambo kuti kana vaenda kuzvikoro zvona izvozvo vabagwinyisire yaambo ngezvifundo zvaanenge weiita zvona izvozvo.

Kuzvikora zvefundo yepaderadera zvinokurudzirwa maningi kuti kunge kuine mathebhura nezvigaro zvakabaahlamburika yaampho kuti ana echikora agarire pakabamoryomoka fundo yeinokorwa.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yambo nezvifundo zvavo kuitira kuti ramangwana rawo riba penye rakanasirika kwemene.

Zvikora zvefundo yepadera dera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire kwemene kuchengetedza ntau dzavanovatira nedzavanofundira dzona idzodzo dzakahlamburika yaamho kuti vasabatwe ngemikuhlani.

Kuzvikora zve fundo yepa dera dera vafundi vano kurudzirwa yamho kuchengetedza ndau dzavano garira neku watira dzakachena yamho kuti pasa konzerwa matenda.

Muzvikora zvefundo yepadera-dera zvaantu anenge eifunda kuti apuve zvitupa zvefundo yepadera. Pavafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vachengetedze ndau dzavo dzekufundira nedzekuvatira dzakachena.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuve zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vazive chihambire vasiyane nekuita bonde risina kuputirwa.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa yaamho kuti vachengetedze ndau dzavanogariradzo nedzavanofundira dzakabachena kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokuridzirwa yaamho kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire nekutsamwirira kwemene pazvifundo zvavanenge veiita ikweyo kuti ramangwani rinasirike.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kuti kuzvikora kwavo yo vaba gwinyisire yamho nekutsamwirira pazvifundo zvavo zvanenge eiita

Zvikora zvefundo yepadera dera zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinge zvibari neutsanana hwemene pakatsvairwa shango rakachekererwa kuti vantu vakoperewo zvirozvo zvakanaka.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvinokurudzirwa maningi kuti antu asaita misayaidzwa maningi ngekuti ana mahobho ekuzvikora kona iyoyo aatombozvidi zvemusikazwa zvo na izvozvo

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vachengetedze ndau dzaanowatira nedzavanofundira dzakabachena yaamho ramangwani ravo reinasirika.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vakuri vanokurudzirwa maningi kuziya chihambire. Vobatsamwirira nekugwinyisira yaambo pazvifundo zvanenge veiita zvona izvozvo kuti ramangwani rinasirike.

Vafundi vefundo yepadera dera, vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vachengetedze ndau dzavo dzavanowatira, nendau dzevanofundira dzona idzodzo. Dzakahlamburika yaamho

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapiwe zvitupa yepadera dera vanokurudzirwa yambo mukuchengetedza ndau dzawo dzekuatira dzakahlamburuka kudzivirira matenda anokonzwrwa netsvina.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa yaamho kuti vachangetedze ndau dzavodzo dzekufundira dzakabahlamburika kwemene kudzivirira matenda.